Vana vadodori vanosisa kuenda kuchikora kotangira iyoyo kutamba kukona kotamba namweni kutamba nezvimudhori nezvimweni zvavanokona kuona veifundiswa ndiana mbuya ikweyo veitamba neamweni

Kufunda kweana adodori anenge eifunda kuchikora anosiso kufunda eitamba einyakaza neamweni awo nekufundiswe kukona kutamba neamweni zvakanaka.

Ana adodori vanosise kufunda ngekukone kutamba neamweni nekupuva zvekutambisa zvinodai ngemidhori. Kuti akone kutamba neamweni avo zvinorodze ndxondo dzavo.

Kufunda kweana adodori kunosise kunge pari pandau dzakachena pekuti ana aana zvinoakuwadza nekuti anepekugara pakanaka nepakunyorera panoenderana neuwandu hweanhu anenge aripo

Ana adodori echikora anofunda kuburikidze ngekunge aine nemudzidzisi wawo unokona kuafundisa eierenga pamweni einyora pamweni eibhiirane ngano.

Ana echikora anosisa kupuwa mvura yakachena ngekuti mukutamba mwawo anenge eibatana nemadhaka netsvina dzimweni anosisa kuti apiwe mvura nekuiwana mundau yaanotambira.

Ana adodori anofundiswa maringe nekuningirwa kuchikora zviro zvakhona zvanenge eida kufundiswa zvakafanana nekufundiswa kwemukuwo. Ana anosisonge eitoona mukuwo wakhona kuti unoite muhambire kanjani kuti aone kuzobatawo kufundisa amweni.

Ana adoko ano funda ngenjira dzaka pambaukana dzinosanganisa kuemba kwemene kureketerwa kubhuirwa ngea fundisi awo ngeku tamba ne amweni.

Ana anofunde muzvikora, anofunda ngenjira dzakapamphaukana, amweni anonyorerwe zvekuti anyore mumabhuku avo, zvimweni zveinamirwa mumadziro kuti akone kufunda ngendau dzeshe, nenjira dzeshe dzaanoona muchikora mwavo.

Kufunda kweana ekuchikora kunosisonge ati eifundire kunyora, nekuerenga, kuyaeya ,nekugara neamweni zvakanaka, ari mundau dzekuti anokone kutamba, ari muntaraunda dzavo.

Ndau dzinofundira ana echikora dzinosisa kunge dziri ndau dzine pekufundira nepekuti akone kutambira nemumweni mekuti adzororere eikone kurya zvekurya zvawo panguwa yaanenge eifanira kunge akambodzorora.

Ana adodori anosisozi kufunda eione mipikicha yezvaanenge eifunda zvakhona. Anokone kutangira mukureketa ngemutauro waanamai awo ,kuburikidza ngekuti ndowaanozwa.

Ana adori dori echikoro, anosise kunge akagqoka zigqoko zvepachikora ikona, bechifunda mundau dzakahlamburuka, dzakachena dzekuti anokone kutamba muine mukana wekuti atambe.

Ana anofunde pachikora anosiso fundiswa nekukone kungwarira nharaunda yavo yavanogara kungwarira nharaunda kwakadai ngekunongerwa kwemaphepha kukona kutsvaira nharaunda kuti igare yakachena.

Kufunda kweana epachikora adodori anosisa kunge aine zvigqoko zvakaenzanirana zvekuti eshe anenge akapfeka zvigqoko zvinoenderana nepachikora pona apapo pavanenge veifunda.

Ana anofunda pachikora anosise kunge aine pekutambira ngekuti ana adoko pfungwa dzawo dzinokura kubudikidza ngekutamba mitambo yakapambaukana inenge iri pachikora.

Ndau yakadai ngepachikora inosisounge yeiteedzera mitemo inodikanwa ngenyika yakhona. Zvinopangidzire kuti anhu anosisounge aine zveshe zvinodiwa ngenyika yavo kusanganisire kusumudzwa kwemureza wenyikayo.

Ana echikora anosise kunge eifundira munharaunda dzakachena anodazve kufunda ngendaya yemitambo imweni yekuti akone kuvhurika ndxondo dzawo nekukona kuthakazika mwiri dzawo.

Ana echikora anofunda adodori kubudikidza ngekutamba neshamwari kana kuti pamweni veierenge pamwepo, veiteerere kunyaya kana kuerenga mabhuku aanenge akapuwa.

Ana adodori anofunda kubudikidza ngekuone mipikicha mumabhuku. Kubhuirwe ngano kutamba neamweni veikone kureketa nekuterera zvinenge zveibhuirwa.

Kufunda kweana adodori vanosise kufunda einyora kufundire kunyora ,kuerenga ,kureketa nekukone kutamba neamweni kuti nxondo dzavo dzivhurike.

Kufunda kwevana echikora adoko kunosungirwa kusisirwa kweitedzera mitemo yenyika iyona yavari kufundira variyo izvo zvinooneka nekusimudza mureza Wenyika yona iyoyo kudetsera ana kuti vazive ndau dzawo.

Kufunda kweana adodori kunode pandau dzakachena dzakahlamburuka dzimweni dzendau dzavo dzekutambira mitambo yemabhora enyara kana nemarenje mundau dzemuchikora mwawo.

Ku funda kwe ana adodori e chikora anosise kunge aine peku nyorera nepeku gara pakanaka nezve mabhuku eku erenga nge zvino shandiswa kuchikora.

Mitambo inotambwa nge ana adoodori yakasiyana siyana, inooneke yeiunza mikombe yaanenge eyi wina umweni kumabhora umweni koorumba umweni kooreketa zvekukone kureketa muchaunga.

Vana vadoko vanosisa Kufunda pandau dzakangwarirwa kuti mwana akapinda pokonywa kuitira kuti ana asa biwa amweni anokona kubiwa kana kutorwa neantu Iwo asiri varidzi vevantu zvakapambaukana.

Ana echikora anosise kupuwa chikafu chinodziya, chinoake mwiri panguwa dzawo dzekufunda kuti aone kuyaiya zvinenge zveifundwa nekuti mwiri dzawo dzigwinye, kukone kurumba.

Vana vechikora vanosise kuitiswa mabasa enyara dzawo eienderana nemishando yaanoda kuzoita ingadayi iri yekubata magetsi kukone kushandisa maturuzi akhona evanoshandisa vechiite mishando yawo.

Ana echikora anofundiswe zviri maringe nemishando yawo yaanenge eibata ,nekukone kupfeka zvidhxoko zvinoadziirira eishande mimabasa awo zvakadai ndezvidhxoko zvekudziirira mahloko awo.

Vana vechikora vano sise kunge veipuwe kudya kwaka kwana kuno ake mwiri yavo ndokuti akune kuzo purutana zvinenge zvei fundiswe pachikora neku vhurike ndxondo dzawo.

Vana vemuzvikora, vanosisonge vaine ndau dzavo dzekuti vagare, dzinokwanirana neuwandu hweana anenga ari kuchikora .Zvinoenderana nekuti zvihlayo nepekunyorera vanapo ere pakaringana.

Ana anosise kupuwa ntaraunda yakajeka yekudzororera eyimbotamba kuvhure ndxondo dzawo nekumbodzoredze ndxondo dzawo kubve kumabhuku kuti amboite mitambo yakasiyana siyana.

Ana akufunda pazvidzidzo zvepadera anosiso kufundiswe mabasa enyara anenge eide kuzoita ona akura. Antu aya anopuva ana mazvikokota anokona ngezvebasa ronaro.

Ana echikora amweni akufunda ngekutobata zviro zvakona zvinemaringe nemushando wanoda kuzoita unga mushando wema getsi anenge eitopuwa zvikwanisiro zvakona zvekuti ashandise.

Ana echikora anofundiswe kubata ngenyara dzavo pamabasa ekuti azoita azokura anokona kuadetsera mundaramo dzavo aanababa naanamai vonokona kuzoshanda mishando kuana awo.

Ana echikora ndombi dzinodzidziswe ngekukone kuite mishando yekubata ngenyara dzawo yakadai ngekukone kucheke hembe nekusona kuti aone kuzoshanda ngenyara dzawo achinge akura.

Vana vechikora vanofundire zvidzidzo zvakapambaukana pachikora. Vamweni ngevanofundiswe kukona kudhurova nekunyo mifananidzo inenge yeikone kutengeswa.

Ana kuzvikora zve mayunivhesiti neekusekondari anosisire kufundiswa zvifundo zvekuti akone kubata nenyara dzavo zvimweni zvekuti kana apedza zvifundo zvavo vanokone kunoone mishando.

Ana echikora anosisa kuwaniswe ndau yekugara zvihlayo zvakanaka zvekuti agara eyinyorera apapo kuzvifundo zvavo neshamwari dzavavo.

Kufunda kweana echikora dzimweni dzenguwa anofunda kuburikidze ngekuona antu anoita mishando wakona wavanode kuita zvakafanana neanhu anenge eiemba anodaidzwa kuuya koofundisa ana echikora.

Ana anofunda zvifundo zvawo zvesainzi kuburikidza ngekubata nemaoko awo eionesana nevamweni vawo izvi zvinoita kuti ana avhurike ngonxo nekukona ukufunga zvimweni zvinokona kudetsera makanyi awo.

Kufunda kwepachikora chepasekondari ana anenge eyifunda zvifundo zvakasiyana-siyana, zvinokone kuti akone kunasira zviro zvimweni nekukone kubudisa kungwara kwawo muzviro zvaanenge eyigadzira.

Vana vechikora vesekondari nekumayunivhesiti vanonga vofundisa zvine maringe nemishando yavanoda kuzoita vachinge vapedza chikora .

Kufunda kwezvidzidzo zvesainzi kunodikanwa muzvikora zvesekondari kuti ana ange anezvikwanisiro zvakona zvekushandisa panenge eifunda ngezvifundo izvi.

Kufunda kweana ezvikora zvesekondari neekuma univhesiti kunooneke kweifunda mishando yekubata ngenyara dzawo eigadzira ona nharaunda dzavo nekukona kuzvingwarira emene mukati mweanogara.

Zvimweni zvezvifundo zvinofundiswe ana ekusekondari neekumayunivhesiti ngezvekuti akone kushada eibata ngenyara dzawo .Eifundiswa ngemuntu unoziya maringe ngezvemhshando iwoyo wavanoda kuti vazoita.

Vana vechikora vanofunda zvakasiyana siyana pachikora, zvakadai ngemitambo yanabhora kana kuti pamweni vanenge veifundiswa kuemba veitoenda kumakwikwi ekuemba.

Ana echikora chesekendari, anofunda ngemihlayo yakapambaukana amweni anofunda zvemabhuku, amweni anofunda ngemitambo yakadayi ngebhora, ana anofunda kuunganidzana kukona kushandira pamwepo.

Chikora chimwe nachimwe chinosisa kuti chinyorwe kuzikanwa ngezina racho kuti chikora ichi chini, zita racho ndingana zvinokona kuti anhu eibve iyo anokona kuziya kuti taguma pachikora.

Zvinodive pakufunda kweana zviro zvinosanganisira zvihlayo zvekuti agare nepekunyorera pakaringana, zvichienderana neuvandu hweana aripo pachikora.

Ana echikora anosisa kufundira muchikora manenge eiona zviri mumadziro zvekuti mudzidzisi unenge eiona anokona kutedzera zvanyorwa ngemudzidzisi wake.

Muzvikora munosise kunge muine pekufundira pakanaka peana kuti akone kufunda, zvidzidzo zvavo ne pekunyorera peadzidzisi zvaanonyora zvaanenge eifundisa ana kuti ana ndxondo dzavo dzibeuke.

Ana echikora ane pamweni paano fundiswa ngeku kone kudhibana ne amweni awo eyi ungana eyi bhuirana maringe nezve fundo dzavo ana echikora ano ungana echinyora pamweni ne shamwari dzavo.

Vana vepachikora kufunda kwavo vanenge vakafunda vechiunganidzana, veiise misoro pamwepo kubhuyirana ngezvezvifundo zvawo. Vanosisonge veioneka ngemufundisi wavo anenge eyivafundisa.

Kufunda kweana pachikora panosisa kunge pachikora paine mabhuku akaringana anokwanirana neuwandu hweana nekuzotizve vanofundisa vakona vanosise kunge vakafundira mushando wawo wavanenge veiita.

Kufunda kwechikora cheoa sekondari kunosisa kunge pari pandau yakachena, yakakura yekuti ana anokona kuita zvifundo zvavo veiita zvekubata ngenyara dzawo pandau yakajeka.

Nharaunda yechikora inosise kugara yakangwarirwa, yakachena kuitire kuti ana afunde ndxondo dzavo dzakavhurika kufunda kwemunhu kunodikanwa ndau yakachena.

Zvimweni zvezvikora zvetinoona mumantaraunda zvinosise kunge zviine pazvakanyorwa kuti anthu akusvike pachikora, chikora chimwe ngachimwe chinosisire kuti muntaraunda chioneke pachinenge chiri kuitira kuti anthu anenge eida kuenda pachikora.

Vana vamweni vanogarireyo kuzvikora kwavanenge veifundira unotobve kumhatso nemikwendo yavo yeshe vakananga kwavanofundira. Kuti kuvaitire padhuze veigara pona pachikorapo.

Ana echikora ane zvidxoko, zvaanosisirwa kunge eidxoka, zvinoenderana nepachikora paanenge eifunda. Majaha ane zvavowo zvaanopfeka, ndombi dzinopuwawo zvadzowo zvedzinopfeka.

Zvikora zvimweni zvinoshandise movha dzepachikora apapo kutwara ana kubva kumakanyi kwawo kuunze kuchikora. Izvi zvinodetsera kuti ana asasvike kuchikora aremba akone kufunda zvakanaka.

Ana echikora amweni anogarira pachikora pakona eifunda anosise kupuwa ndau dzekuata dzakanaka. Nemwekuata mwaanogara mwakona munge mwakachena mweioneke kuti munogara ana anofunde pachikora.

Ntaraunda dzechikora dzinosisa kungwarirwe dzakangochena nguva dzeshe, zvinopa ana muono nekujekerwa mungxondo dzawo kuona kuti nguwa yeshe yeshe ndau dzinofanira kungwaririrwa.

Zvidxoko zveana anofunda echikora zvinooneke zviri zvidxoko zvinokombidze kuti ana anofanira kugara akachengetedza utano hwawo nekukone kudzisukira zvidxoko zvavo eifunde munharaunda dzakahlamburuka.

Ana anofunda muchikora anofanire kuratidzwe pekuti apuwe zvikwanisiro zvekuti ashandise zvakadai ngemabhuku ekuerenga kuti aone kuone pfungwa dzeamweni nekuvhura ndhlondo dzawo.

Kufunda kwevana pachikora kunodikanwa kuti ndau dzaanenge eifundira dzinge dzine pekushandisa pakaringana zveienderana nekuwanda kweana anenge aripo teironze ngendaya yepekunyorera nepekugara pakhona.

Kufunda kweana echikora muzvikora kunooneke kweipuve zvidzidzo zvaanofunda pachikora zvakapambaukana. Zvinosanganisira anasvomho chirungu kufunda kwemakombiyuta.

Kufuunda kweana eSekondari qne nguwa dzaanombounganidzwa eibhuirwa ngezvemitemo yepachikora paanenge eifunda anounganidzwa kuitira izvi kuti aziye zvinodikanwa nezvisikadikanwi pakufunda kwawo pachikora.

Ana echikora anosisira kunge eifunda zvifundo zvavo eione pamweni pekuti amweni anenge eipuwe mabhuku anoenderana nezvifundo zvavanenge veifunda zvakhona kuti aone kuerenga zviri maringe nezvifundo zvavo.

Zvikora indau dzekufundira dzinofane kuoneke dzakachena ndau dzeshe nenguwa dzeshe kuti ana aone kufundira kuti ntaraunda inodikanwa kuonekwa yeichengetedzwa yakachena.

Munofundirwa zvidzidzo zvimweni zveku univesiti ana anosisonge ane pekugara pakahlamburuka pekuti anokone kupedze nguwa yakareba maningi yekuti akukone kuite nguwa yakareba eiterera zvinofundiswa.

Kufunda kwekumayunivhesiti, kwakaoneka kweienzanisa mikana, pakati pemajaha nendombi ,kuti hayi majaha eshe nendombi aakuoneka eiende kofunda kuchikora chepadera.

Kufunda kweantu epadera ekuma yunovhesiti kunodikanwa kuti ainge eishandise zvidzidzo zvinosa netekinoroji. Kuona kuti akona kushandisa zvimweni zvaka ningirana nemaererano nemishando yavo.

Kufunda kweana ekuma yunivhesiti anosise kunge aine mwekufundira mwakawanda ngekuti anofunda mishando yeanenge eida kuzoita nekubata ngenyara dzavo mundau dzakaphamhaukana .

Ana echikora, anofunda pachikora cheUniversity anosise kuti vatsvagirwe pekuti agare pakanaka paanokone kushanda eierenga ariyo ngekuti anenge eibve kure nechikora.

Vana vanofunda kuchikora chepadera vanosisirwe kunge veishandise michina yechizvino zvino kuti vakone kurongedzera fundo yavo nokukone kutsvakiridza zvimweni pamadand emutande.

Vana vechikora chekuyunivhesiti vanosise kunge veifunda veiona mune mabhuku akanyorwa ngeamweni akanyora mishando yaanoda kuzoita yona iyoyo nezvifundo zvavo anokonakuzviona zvakanyorwa mumabhuku.

Kufunda kweana ekumayunivhesiti kwaakushandisa michina yechizvino zvino kuti vafunde veiona zvinenge zveitika kune amweni. Nekuti anthu anoafundisa anofanira kunge ane ruziwo ngezvaanofunda.

Ana anofundire Kuma university anosise kupiwa pekugara pakanaka paanokona kungwarira ngekuti eibva kuretu kwaanobva kundai dzakasiyana siyana eone kufunda zvidzidzo zvepa university .

Zvikora zvinofundira ana zvinosisira kunge zvakanyorwa zvikwangwari zvakajeka zvinoreketa ngezvinooneka pachikora ipona zvingadei nekunofundira anhu kunotambirwe bhora nezvimweni zviro zvakapambauka.

Amweni aridzi emishindo anokone kuenda ko detsera ana epama yunivhesiti kufunda kwawo kuti aone kuzouya eyishandire antu wona wawo kubudikidza ne fundo yaanenge atwara kubva ku chikora.

Kufunda kweana zvifundo zvavo kunosisire kuti asanganisirwe mushina yechizvino-zvino kuti akone kuone zviri kuitwe nyika mukanza nezviri kuitwa ngeamweni vakone kubata.

Ana ekuma univhesiti vanoda ndau yakakura yeku kone kudhibana neamweni echireketerana echipanana miono yekuti angakone kugadzira zvimweni zvinoenderana nezvefundo zvavo .

Vana vanenge veifunda kuzvikora zvidzidzo zvawo zvinenge zveienderana meudhokodheya anotosise kupuwa zvidxoko zvakona kuti akone kuzvingwarira pamitombo yanenge eibata.

Ndau dzeana anofunda kuchikora, panosise kunge pane ndau yakakura yekuti anaya anodiwa kuti apuwewo pekuti agare eikone kuende kuzvifundo zvavo ngekuti anobve kumativi akapamhaukana enyika.

Vana vanofunda kuzvikora zvekumayunivhesiti vanosisa kunge vaine pekugara pakachena ,pakahlamburuka yaambo pekuti anokona kusundurikawo aripo, eiite zvidzidzo zvawo zvekufunda mishando yanozoda kushande mangwana.

Kufunda kwevana wekumaunivhesiti inodikanwa pekupanda ruzivo rwawobeionekwa eierenga mabhuku pamweni eishandisa Vana muzvinabfundo vanokona kuvareketera nekuvabhuira nezvefundo zvavo.

Ntaraunda dzechikora chepayunivhesiti, intaraunda dzinooneke dzakachena nguwa yeshe kuburikidza ngekutsvairwa zvakanaka, kusimirwa nekurimirwa ,kuiswe maruwa pachikora.

Kufunda kwe kuchikora che padera che yunivhesiti kuno oneka ana eyibve kundau dzaka pambaukana kuuya kundau dzaanenge eyi fundira dzinooneke dzaka chena dzakabaiti mhoryo kuti ana aone kufundira mishando ya mangwani.

Ana anofunda kundau dzemayunivesiti, anosiso kunge ayine pekugara pakahlamburuka, pekuti azhinji anenge eyibva mativimarongomune enyika, kuwunganidzane vakufunda vechikora chepa yunivesiti.

Imweni yemidziyo inoshandiswa pakurapa kweantu kuongorore zvirwere inosise kunge irimo muzvikora zvinofundisa ana emishando zvakadai ngekumayunivhesiti.

Michina yechingezi inoshanda ngemakhombiyuta, kuongorora zvakapamhaukana, inodikanwa kuti inge irimo mundau dzemumayunivhesiti, kuti ana afunde, eitoona zvaanenge echida zvakhona.